Omukazi ashutami aha baraza y'enju y'amatafaari ayezirikire akabaraho. Aha rubaju rwe hariho akaana k'akojo kajwaire busha n'omu maisho ge hariho akaana kemereire. Kandi omu maisho gaabo hariho omwishiki ayezirikire akatengye ayemereire ananwire engaro. Kandi omu maisho hariho omukazi ayezirikire ekitambaara omu mutwe. Ainami nayeyerera akwaitse ekabuuni k'akadomora kashazire omu ngaro bari aha nju y'amatafaari, enyigi zikingire.

Abeegi bari omu kibiina kyabo bajwaire ebijwaro byabo, bemererize emikono ahaiguru, basinikire amaino nibasheka, bamwe bashutami abandi bemereire, bamwe bakwitse obucuumu omu ngaro abandi bajwaire obw'aha mukono kandi ekibiina ekyo kirimu entebe z'embaho, n'ebitabo byabo kyetororize embaho n'emiti.

Obwana bwingi bujwire emyenda ekuzire, bumwe bwemereire obundi bushutami, obwemereire bukwitse amataagi g'ebiti buriyo nibureeba omu maisho gabwo kandi omu rubaju rwabo hariyo ebinyaatsi bingi biraingwa

Amaju maingi gamwe gashakarize amabaati gakutukura agandi gakwiragura genaganagire kandi harimu entookye nyingi n'emiti mingi ya karituusi kandi omwanya ogu gurimu obunyaatsi bukye bubisi n'emiti

Ente nyingi z'enyankore ziri omu nguuto y'eitaka nizigyenda. Kandi enyima yaazo hariyo omuntu azikuratiire. kandi omu rubaju harimu ebishaka bingi, n'ebiti bingi, n'otunyaatsi tukye tubisi.

Obuju bubiri bushakarize ebinyaatsi. Kandi kamwe nikareebwa orubaju rumwe, akandi nikareebwa koona. Kariho akapande kariho ebigambo. Kandi obuju obu omunda butandarize. Kandi enyima yaabwo hariyo orutookye n'ebishaka bingi.

Obwana bwingi bushutami obundi bwemereire butegire engaro. Omushaija naabushukyerera amaizi akwaitse orupiira omu ngaaro ze. Nibunaaba.

Omuntu ainami akwaitse ensaiso ariyo naasa oburo obumwe bwabaire esaano obundi bukiri enjuma enju eyi arimu erimu amatafaari Kandi ahansi etandarize n'amatafaari aha rubaju hariho akatebe kakozirwe omu mbaho

Enju ibiri z'obundongo z'emiti, emwe eshakarize ebunyaatsi endiijo eshakarize amabati gaakuzire ziri aha mbuga y'eitaka enju ezi zeetoriirwe emiti miraingwa emwe eyomire y'otubabi tukye twomire kandi omu maisho g'enju hariho ebindomora bikuzire bishazire kandi enju ezi zihigahigukire

Omukazi orikwiragura ajwaire orukwazi omu maraka aine n'obwoma omu matu aine n'otukomo twaha mukono ayekomire ekitengye omunda ekyirize ekitaama kikwera kandi omu rubaju harimu otuti tukye kandi omukono buryo hariyo ebibare, ayemereire.

Omwanya gw'ihamba gurimu emiti mingi miraingwa n'ebishaka bingi ebimwe byomire ebindi bibisi ahagati yagwo harabaho omuhanda

Enyamaishwa nyingi zenaganagire zitagariire, ziri omu manya gurimu ebinyaatsi, gurimu ebiti biraingwa, gurambeire guri nk'omugongo.

Omwana ariyo asinikire amaino kandi amaino tigerize aine n'eishokye ajwaire esaati ya kiragara kandi enyuma ye hariyo abandi baana.

Enyamaishwa ei barikweta enjubu eri omu maizi maingi gagishwekire neerebwaho kakye Kandi enyamaishwa egyo aha mugongo gwaayo hatekamireho ekinyonyi kirikwiragura kishanzireho amapapa Kandi enyamaishwa egyo aha mugongo gwaayo eineho emishare

Enyamaishwa ibiri ezibakweta enjojo zemereire kandi ziri omu mwanya gurimu obushaka bwingi n'obuti bwingi.

Abaana babiri babaishiki bari aha nayikondo nibataha amaizi hariho ebidoomora bingi omwe ayemereire naacunda nayikondo ondiijo ayemereire naareeba omu maisho ge.

Ente nyingi z'enyankore zagaaju z'amahembe garikwera zirimu ezirikwiragura ziine obunyena ziri omu ruguuto rw'eitaka kandi oruguuto oru ruriimu ebiine bingi neeshuma kandi omu rubaju harimu ebishaka bingi n'ebiti bingi n'otunyatsi tukye hatekamiho otunyonyi omu maisho gaazo

Ente z'enjungu zimwe zikwiragura z'amabara gakwera, n'ezikwera ziri omu nsi y'oruhiita erambire erimu obunyaatsi bukye bubisi kandi obuseeri hariyo emiti miraingwa ya karitusi hariyo na n'otushaka tukye omu rubaju.

Omukazi ashutami ayekomire ekitambare kiraingwa omu mutwe ayezirikire ekitengye emikono agitaire aha manju omu maisho gye harimu ondiijo mukazi ainami kandi omu rubaju rwe harimu obudeeya haine ebirimu kandi aha rubaju rwe hariho akasafuuriya haine ebiruziremu.

Akaana k'akoojo kajwaire empare ngufu n'esaati y'emikono migufu. Kekoreire akadeeya aha mutwe kari omu nguuto erimu amabaare mingi kandi kari aha katembo. Omwanya ogu gurimu oruho rwingi tigukuhwezeka gye. Omu rubaju hariho ekiti kihango kiine amataagi mingi n'ebibabi bingi.

Enshaho nyingi z'amakara zemereize aha rubaju rw'enguuto yaakoraasi. Zimwe zishwekire ebitundubare, ezindi tizishwekire Kandi harimu n'otukye oturiho ebigambo. Enyima hetoreire ebikondo bikozire omu nkogote burimu ekitimba. Aha rubaju hahandikireho emyenda Kandi enyima hariyo ebinyaatsi bingi.

Ekikopo kya gaama kitekire aha mutwe gw'akameeza kakarahuure kandi omu maisho gakyo hariho donati eri aha mutwe gw'ekipapura.

Ishamba rihango ririmu ebicoori bito birikubegyeya bibisi kandi omu maisho harimu emiti mingi y'amabaabi mingi n'ebitagi byingi.

Abakazi bezirikire ebibaraaho bekomire ebyokuzinisa omunda bariyo nibatagurira Kandi abakazi abo tibaine nkaito omu bigyere enyuma hariyo abashaija bamwe bajwaire ebirikwera ,bajwaire amajugo bekomire ebyokuzinisa omunda bekomire obuntu omu mutwe aha rubaju hashutamireho omushaija ajwaire empare ngufu tajwaire aine ak'omu mutwe nateera engoma

Enseenene nyingi zirimu obutunguru n'enyaanya. Bariyo nibazikaranga kandi ziri aha kaiko.

Abakazi bashatu bari omu kahanda kakye ak'itaaka nibagyenda kandi ketorirwe ebinyaatsi bingi bibisi babiri bajwaire bodingi omwe ajwaire ekiteteeya kiraingwa aheekire akashaho omu rubaju akomire eishokye ondijo akomire ekitambara omu mutwe kikwera kandi ondijo aheekire omwana aha mabega akomire eishokye bariyo nibagyenda.

Enyamaishwa ezibakweta embogo z'amahembe maguufu gakwiragura zemereire hamwe nizireeba ahaiguru kandi ziri omu mwanya gw'obunyaatsi bwingi buraingwa bubisi kandi enyuma hariyo ebishaka enyima yaazo hariyo ebiti byingi.

Omushaija ajwaire akagofiira k'eby'obutegyeki bwa Uganda. Kandi ajwaire rugabire omu bigyere. Ari aha ruguuto rwakoransi naatsindika egaari kandi enyima ye hariyo omwishiki ajwaire empare naazina. Aha rubaju rwe hariho omushaija ajwaire ebirahuri. Aha rwe hariho otwana twingi bumwe bwekwaitse omu nda nibureeba omu maisho.

Emotoka mpango ei barikweta karakita erikushara ebinyaatsi eriyo neeshara ebinyaaatsi kandi emotoka egi erimu erangi za kyenju n'ezikwiragura.

Abazaani b'omupiira bajwaire ebijwaro by'okuzaaanisa bariyo nibateera omupiira. Kandi omwe yaakiriza mugyenzi we ahaihguru. Kandi omupiira ogwe guri ahaiguru omu mwanya. Enyima yaabo hariyo emotoka zemereire. Kandi ekishaayi kizitiriize nakatimba. Hariyo ebishaka bingi enyima .

Abantu babiri omwe ashutami akwitse akadomora k'amaizi ariyo nanywa. Aha rubaju rwe hariho efuka Ibiri zihumwize ahansi ziri omu mihini. Ondiijo ayemereire ajwire empare etagukire amaguru, n'esaati erikutukura etagukire. Ayekwitse aha mugongo kandi ahu bashutami, n'omusiri gurimu ebicoori.

Enyamaishwa ezi barikweta ekuraruhembe zimwe zihenzire enkonkora ezindi zemerire nizirya ziri omu bunyaatsi bwingi bubisi kandi enyuma yaazo hariyo ebishaka byingi n'emiti miraingwa y'amataagi mingi.

Enjoki eteekami aha kamuri karikwera kaine obuntu bwa kyenju ahu eteekami nenyunyuuta. Kandi omu rubaju rwako nihairagura munonga.